Bɛ yɛrigila sɔna ka musulinim puhiri jingli shɛba mi zaŋla sajɛda nim sɔŋ ka bɛ pirigi bɛ namda nim sɔŋ bɛ tooni shɛba bɛla tiŋli ka shɛba mii bɛ zuɣusaa maa ni puhiria do so bɛ nimani o yɛla liiga piɛlli ka zaŋla zipili piɛlli m pili o zuɣuni.

Paɣa son bɛ o kichin ni o gbubila bindirigu o nuuni ka nyɛ silmiin paɣa o yɛla liiga ka di nyɛ giriin ka nyɛ tɛpili mɛd toop ka so jinjɛm oorɛngi o hita kaap gba ʒɛya nimaani shee ka pilaant bɛ pot ni n tam o kichin maa gooni maa nyɛla zaɣ piɛlli nimaani

Do' So M-BaRi CHeCHe o CHeCHe maa malila naba ata ka o zaŋ fulaawaasi n-lo di tooni o cheche maa nyaaŋa o Zaŋla bɔgisinima pam n-ku lo ka di du zuɣusaa yil' shɛŋa be di nyaaŋa di nyɛla zaɣ' piɛlli doo maa sɔla jinsi ka ye liiga ka di nyɛ zaɣ' ʒee

Salima gbibu shee n boŋo ka mashin nim ʒɛ nimaani tihi biɛla nimaani shee ka tandi ku zooi n bɛ nimaani ko daɣari shɛli gba biɛla nimaani bi timmi ka di wumba ka bi na ʒi kuɣusi zuɣu ka anbirɛla bi bi zuɣu bakɛt nim gba zaa ʒɛla nimaani mashin titali maa nyɛla zaɣ yɛlo

Paɣaba mini dabba n koharI zaham paɣa so ŋun bɛ tooni maa gbubila zaham maa tahpoŋ ka zaham maa ku zooi tahapoŋ maa nyɛla buluu ka paɣa maa bob bobga ka yɛ liiga ka di nyɛ orɛnji ka so sikɛt zaɣ sabinli ka di booi zaɣ piɛla paɣa so ʒɛ nimaani shee o yɛla liiga piɛla ka so jinjɛm ka di nyɛ jiins